Maame no te mmaa akonwa so rekye kakro. Rubber bokiti mmienu bi si no nkyɛn a kyɛnsen a kakro no gu mu no nso si bokiti baako so wɔ mmerɛ a kɛntɛn baako esi ne nkyɛn. Sriba bi si kolpɔt so si n'enim.

Nsuhyɛn bi gyina beaeɛ bi a dɔm bebree ato santene ahyehyɛ wɔn nneɛma de rekɔsɔne nsuo no bi. Nneɛma no bi yɛ rɔba bokiti, seenyaa, ne gallons.

Atowerɛnkyɛm bi asi wɔ kaale kwan bi so wɔ mmerɛ a hyɛn kɔkɔɔ bi ɛne hyɛn fitaa bi adi nhyiamu ama hyɛn ne nyinaa anim ɛne ne nkyɛnfam asɛe koraa.

Afiasefoɔ mmienu ɛreyɛ wɔn adwuma wɔ efiase. Baako repra, ɛna baako nso repepa dan no mu wɔ mmerɛ a bammɔfoɔ ato santene ɛrehwɛ wɔn so.

Adwumayɛfoɔ mmarima bebree ahyiua wɔ beae bi a wotu fam agudeɛ wɔ mmerɛ a adwumayɛfoɔ no mmienu kuta mfidie a wɔde redi dwuma.

Anyinam nkaneafoɔ dwumadifoɔ mmienu bi gyina afidie a ɛrepa wɔn akɔ wiem mu wɔ poll mmienu ntam a wɔresiesei afidie. Wɔn nyinaa hyɛ adwuma ntadeɛ ne bammɛ kyɛ fitaa.

Wɔahyehyɛ mpaboa ahodoɔ bebree a wɔde ntoma awene. Ntoma ne bi yɛ fufu, ɛbi yɛ kɔkɔɔ, ɛbi yɛ akokɔsradeɛ ɛbi nso yɛ nsonson na ɛyɛ fɛ pa ara yie.

Atɔyerɛkyɛm asi ma ɛde san aba. Ɛdan ne abu na emu nneɛma nso aseɛseɛ wɔ mmerɛ a osuo no so amuna yiye pa ara a ɛrebɛtɔ.

Mmaayewa bi ahyia wɔ adwabɔ bi ase redi dwumadie a ɛyi mmaayewa kyerɛ. Abaa baawa baako adi nkunum wɔ berɛ a wɔrebɔ n'aba so, wɔ berɛ a aberanteɛ a ɔredi dwuma ho dwumadie no kita akasamu wɔ n'akyi.

Papafoɔ mmienu bi wɔ beaeɛ bi a wɔyi tire, wɔ mmerɛ a papa baako te hɔ, a wɔde ntoma fitaa akuru ne ho, a babani no reyi no kama.

Dwumadie bi rekɔ so wɔ asɛnnibea. Papa bi ɛgyina adaka mu de ne nsa baako ato Twerɛ Krɔnkrɔn so wɔ mmerɛ a wapagya baako akɔ soro na ɔresuae wɔ mmerɛ ɔtɛmmuafo no so ɛte n’akonnwa mu.

Papa bi ne ne ba abaayewa bi ɛwɔ ɛdidibea redidi wɔ mmrɛ a ne ba abaayewa no atam aduane ɛdeahyɛ papa n'anum a ɔreka.

Mmayewa bebree ne abarimaa baako bi ne Bronin maame bi gyina abɔnten bea baabi. Mmayewa no nyinaa atwa ahyia maame Bronin a wɔabam no, wɔ mmerɛ a abarimaa no gyina wɔn nkyɛn.

Ɛfdan a nnua ayɛ na nnua no abubu agu fam. Na ne nkyɛn no yɛ ɛdan bi nso a ɛyɛ fitaa. Nnua bi sisi beaeɛ hɔ.

Mmarima adwumayɛfoɔ bi resi dan wɔ beaeɛ bi, wɔ mmerɛ a wɔn mu mmienu hyɛ adwuma ntaadeɛ bibire a wɔsan hyɛ bammɔ kyɛ. Wɔde ntayaa na ɛresi dan no.

Mmarima afidifoɔ bi reyɛ adwuma wɔ mmerɛ wɔn mu mmiɛnsa ɛhyɛ ɛdwuma ntaadeɛ a ɛdwuma ne ho akadeɛ ɛhyehyɛ hyehyɛ ho.

Mmmayewa mmienu bi gyina wɔn sotɔɔ mu wɔ edwom retɔn adeɛ. Wɔn tɔn nnuaba ne ntosodeɛ bebree a ebi ne kwedu, abrɔbɛ, mango, tomantoes, mako ne nea ɛkeka ho.

Mmatan bi de wɔn mma nkwadaa bi ab aba asopiti beaeɛ a wɔhwɛ mmɔfra ntɔtɔfeefee so wɔ mmerɛ a adwumayɛfoɔ no te ɔpono no so retwerɛ wɔn ho asɛm.

Ɛdɔm bebree ahyia wɔ ɔyɛkyerɛ bi ase. Ɛdɔm no bi kita ɔyɛkyerɛ taaboɔ, wɔ berɛ a aberanteɛ bi so kita akasamu a ɔrekasa wɔ ɔyɛkyerɛ no ase.

Mmɔfra bi ne wɔn kyerɛkyerɛni te sukuudan mu resua adeɛ. Ckyerɛkyerɛni no te nkwadaa no ntam wɔ mmerɛ a abarimaa baako kita twerɛdua te ne nkyɛn.

Nkurɔfoɔ bi ahyiam wɔ beaeɛ a wɔtwa sini. Maame bi gyina akwadaa bi akyi a ɔrepia no. Wɔ mmerɛ a aberanteɛ bi gyina n'anim de adaka bi rema no.

Maamefoɔ mmiɛnsa ɛne abranteɛ baako efiri ɛfuom reba. Maamefoɔ no mu nyinaa toru nkwadaa ɛwɔ wɔn ɛkyi wo abra a maame baako ɛso nnoɔma wɔ kotoku mu.

Nnwumayɛfoɔ a wɔyɛ mmaa ne mmarima a wɔdi mfidie ho adwuma gyina ɛbɔn mu bi reyɛ adwuma. Wɔn nyinaa hyehyɛ adwuma ntadeɛ, wɔ mmerɛ a, wɔhyɛ bammɔ kyɛ.

Mmaayewa ne mmarima bi ahyia wɔ adwabɔ bi ase a wɔrekyerɛ ntaade a wɔhyɛ a wɔnam akwan ahodoɔ so anwene no. Wɔn mu nan te fam wɔ bere a nkae no nyinaa gyina wɔn akyi.

Mmayewa an an anuanom mmienu bi te abɔnten so wɔ wɔn fie anim. Panin no te akonnwa so, na ne nua ketewa no te n'anim wɔ ne nan ntam wɔ berɛ a ɔpanin no kita afe rebɔ ne ti.

Nnuaba ne atosodeɛ Bebree gu pono so wɔ dwa mu wɔ mmerɛ a ɛdɔm bebree nso retwa mu. Maame bi rehyehyɛ ne nnuane wɔ dwam hɔ.

Nkongua fitaa ne tuntum fɛfɛɛfɛ bi si asa so, na ɔkra nso da asa no so bi wɔ mmerɛ a nhwiren nso si ɔpon so wɔ asa no mfimfin.

Maame bi nam kwan ho retɔn nneɛma. Wahyehyɛ nneɛma no bebree wɔ dadeɛ apampaa mu si ne siri so, wɔ mmerɛ a ɔkita nneɔma no bi nso wɔ rɔba kɛntɛn mu.

Dwabɔ bi rekɔ so wɔ beaeɛ bi a nnipadɔm ahyia wɔ aseɛ wɔ mmerɛ a mmaa asafoɔ bi gyina wɔn ntam regoro kete. Mmaa no fira kente ntoma a agudeɛ gu wɔn kɔn mu, ne bi nso hyɛ wɔn nsa.

Aberanteɛ ahyɛ ataadeɛ kama gyina nsa bi ho wɔ sotɔɔ bi mu. Aberanteɛ no ɛhyɛ ɛkyɛ, ɔsan so kita baage kɔkɔɔ a ɔhyɛ mpaboa kɔkɔɔ wɔ mmerɛ a ataadeɛ akokɔ sradeɛ sɛn ne nsam.

Maame mpanimfoɔ mmienu ne nkwadaa bi ahyiam wɔ abɔnten so beae baabi wɔ mmerɛ a abaamua baako de twene asɛn ne kɔn mu a ɔrebɔ, na nkaeɛ no nso gyina ho retie.

Asukuufo resua adeɛ wɔ sukuu dan no mu. Ɔkyerɛkyerɛni no gyina twerɛpono anim rebisa kosa wɔ mmerɛ a akwaraa baako apegya ne nsa akɔ soro rebɛma no mmuaeɛ.

Nipadɔm bebree egu ahyɛn gyinabea hɔ. Na ahyɛn nso bebree ayɛ hɔ ma. Ahyɛn no mu bebree ɛyɛ akokɔ sradeɛ wo mmrɛ a adan bebree nso ɛtwa ɛho ɛhyia.

Akonnwa fɛfɛɛfɛ mmienu bi asi asaso wɔ dan bi mu. Akonnwa baako yɛ fitaa na baako so ɛyɛ tuntum, wɔ mmerɛ kɛntɛn mmienu nso asi akonnwa fitaa no ɛho.

Nipadɔm bebree ɛhyia wɔ abɔnten beaeɛ bi a ɔretɔ aba. Nipadɔm yi ato santene ekita wɔn krataa a wɔde kɔ to aba wɔ mmrɛ a abatoɔfoɔ mpanyinfoɔ nso egyina hɔ rehwɛ wɔn so.

Dɔm bebree ahyia wɔ beaeɛ bi a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Dɔm no yɛ mpanimfoɔ ne nkwadaa a wɔafrafra. Dɔm no bi kuta ɔyɛkyerɛ ntaaboo a wɔatwerɛtwerɛ nneɛ nsɛm bebree gu so.

Dɔm bebree nam wɔn mpɔtam mu a adan bebree si hɔ, na lɔre kwan da mfimfini wɔ mmerɛ a hyɛn nso nam so refa nnipa wɔ hɔ.

Atɔwrɛnkyɛm ɛsi wɔ mmrɛ a ahyɛn bebree ɛdi nhyia mu ama ahyɛn no asaeɛ yie paa ara a wobubu nnadeɛ a wɔde bɔ ban wɔ ɛhyɛn kwan so.

Maame bi koto adwam retɔn ne adeɛ. Ɔtɔn ntɔsodeɛ ne nnuaba ahorow bebree a ɛbi ne akutuo, tomatose, mango, borɔdeɛ ne nkekaho.

Atoyerɛnkyɛm asi ma ɛde esan aba. Ɛhyɛn ne ɛhyɛn dii ahyem ma ɛhyɛn baako asɛe koraa. Mmarima mmienu bi gyina ɛhyɛn no anim wɔ abere a akwaraa baako nso koto wɔn nkyɛn. Na ɛhyɛn bi nso ɛresen wɔ lɔɔre kwan no so.

Ɛdɔm kuo bebree gu afuo bi mu reyɛ adwuma, ɛdɔm yi yɛ mmaa ne mmarima a ɔreyɛ adwuma wɔ ɛmo afuo mu wɔ mmerɛ mmaa no bi ɛkoto hɔ ɛretete ɛmo no.

Mente me ho ase bi asɔre wɔ mmrɛ a temanmufoɔ no mu bi ɛde abom a ɔreko ntɔkwa na ɛbi nso ɛhyɛ wɔn mfimfin a ɔrepata ntɔkwa na ɛɛkɔ so no.

Mmayewa nnan fɛfɛɛfɛ bi a wɔhyɛ atadeɛ kama bi gyina dan bi ho rebɔ nkɔmmɔ. Wɔn nyinaa kita nwoma wɔ berɛ a baako ɔrehwɛ wɔn anim na ɔreserew.

Nnipdɔm bebree ɛnam adwam bea bi a wɔtɔn ntoma wɔ hɔ. Abaayewa bi so nneɛma a ɔnam ntoma ne bi ho wɔ mmerɛ a baako nso gyina na okita ntoma baako.

Abusua bi wɔ ɛhyɛn bi ho wɔ wɔn fie anim. Papa bi ne yere ne ne ba a maame no ɛte ɛhyɛn no soro na ne ba no te ne so wɔ mere a wɔn kraman nso gyina wɔn nkyɛn.

Beaeɛ yi yɛ asaso baabi a ɛwɔ ɛdan bi mu na nkonwa fɛfɛɛfɛ nsonson bi si asa no mu wɔ mmrɛ a ɛpono mmienu nso esi nkonwa nɛ nim.

Ɛdɔm bebree ahyia wɔ mpoano wɔ mmerɛ a wɔredware wɔ po nsuo ne mu. Nnipadɔm yi yɛ mmabaawa ne mmeranteɛ a wɔdɔɔso pa ara.

Mmarimakuo bi ahyia wɔ agoprama so redi agorɔ wɔ mmerɛ a papa baako de ne nan abɔ bɔɔlo ma ɛnam ɛwiem na nkaeɛ no nso ɛgyina n’akyi.

Beaeɛ yi yɛ baabi a amanaman frankaa bebree sisi hɔ. Aman frankaa no bi ne, aman USA, ɔman UK, ɔman Canada ne deɛ ɛkeka ho.

Maame bi ne mma a wɔhyɛ ntaadeɛ ntoma gyina abɔnten so bea bi a wɔretɔ nsukɔkyea adɔkɔeɛ.

Mmabaawa mmienu bi hyɛ atadeɛ kamakama gyina dua bi ase wɔ mmerɛ a wɔrehata nneɛma wɔ ahoma so. Nkokɔ mmeɛnsa nso gyina wɔn nkyɛn a wɔredidi wɔ fam.

Mmofra bi ne maamefoɔ mmienu bi gyina abɔnten bea baabi, wɔ mmerɛ a maame no baako kita nkwadaa no mu, na nkwadaa no resew rehwɛ wɔn.

Maamefoɔ yi ɛwɔ edwaso retɔn wɔn ntosodeɛ ne nnuaba. Maame no ɛte akonwa so wɔ mmrɛ a ɔtwere ɛpono baako.

Abusuakuw bi ahyia mu te pon bi ho a wɔredidi, wɔ mmerɛ a maame bi te akonnwa so, na ne ba abarimaa ketewa bi nso te ne srɛ so.

Adwumayɛfoɔ mmeɛnsa bi ahyiam wɔ afuom reyɛ adwuma. Wɔkita nsuo a wɔde regu nnuaba a wɔadua no so wɔ mmerɛ a wɔhyɛ bammɔ ntadeɛ akokɔ sradeɛ.

Nnipa bi ne wɔn mma wɔ abɔten bea baabi a ɛwɔ wɔn fie no mu redidi. Wɔatwitwa duaba de ama ne mma no a wɔredi wɔ mmerɛ wɔate bi de ahyɛ kumaa no anum.

Mmayewa mmiɛnsa bi ɛte wɔn fie anim, wɔ mmerɛ a panin no a ɛwɔ mu no ɛturu kumaa no a ɛwɔ mu no, na n’akyiriba nso ɛwɔ ne nkyɛn.

Ahyɛn ne nnipadɔm bebree ɛwɔ ahyɛngyinabea bi wɔ mmerɛ a nnipa no ɛnenam hɔ na ahyɛn no nso dɔɔso yie pa ara. Na ahyɛn ne nyinaa nso yɛ fita fitaa.

Nkonnwa bebree ne apono bi si asa so wɔ efie bi mu. Ɛpono no so yie pa ara wɔ mmerɛ a nkonnwa no mmienu yɛ fitaa, na baako nso da nso wɔ wɔn ntam.

Mmaa ahoɔfɛfoɔ bi ahyia wɔ beaeɛ bi, wɔn nyinaa ɛfura kenkte ntoma wɔ mmerɛ a egudeɛ gu wyn kɔn mu, na wɔsan nso ɛkita kuruwa.

Aduane bi gu kyɛnsee fitaa bi mu. Aduane yi yɛ baanku ne nkruma frɔeɛ a kɔtɔ, wɔle, nam ne moko gugu ho.

Beaeɛ yi yɛ mantam bi a wɔasisi adanm ahyehyɛ no kama, na wɔadua nnua nso wɔ hɔ ama no anyini kama, na wɔhyehyɛ baabi a wɔtumi de ɛhyɛn si.

Nkonnwa bebree atwa pono bi ho ahyia wɔ asa so wɔ dan bi mu. Nkonnwa no yɛ nson nson wɔ mmerɛ a nkanea mmienu bi si pono bi a ɛtwere dan no ho.

Nipadɔm bebree te suhyɛn bibre bi mu a ɛnam nsuo so wɔ mmrɛ a nipa nom mmienu reyi wɔn kyɛ na wapegya de akyerɛ ewiem.

Maame bi ne nkwadaa mmeɛnsa bi te dan mu bi reto nnwom. Maame no kyerɛ nkwadaa no kwan a wɔfa so de mfidie ahodoɔ bɔ nnwom.

Abemoa bi ɛte beaeɛ bi ɛwɔ ɛdan bi mu a ɔrehyehyɛ nfidie. na nfidie ho akadiɛ no bebree egu ɛpono no so egu n'anim.

Maame bi ne ne mma mmaayewa mmienu bi te dadepɔnkɔ so nam dua bi ase wɔ mmrɛ a ababaayewa baako ɛte akyire na maame no nso ɛso kɛntɛn.

Mmɔfra bi gyina abɔntene bea bi so a abɔfra baako kita abɛɛfo afidie computer, na wɔrehwɛ s biribi wɔ so na wɔn ani agye yie pa ara.

Nnipadɔm bebree te beaeɛ bi a maame bi kita aduane rekyekyɛ de ama wɔn. Aduane yi gu nkyɛnse ahodoɔ mu a ɛsi apampa so a ɔrekyɛ.

Abammɔfoɔ bi ato santene nam kɔn ho ɛrekɔ beebi. Abammɔfoɔ yi yɛ apolisifoɔ a wɔn ani abere yie pa ara a wɔn panini baako ɛdi wɔn anim na atuo ɛda ne kɔn mu.

Ababaawa a no a fura kente ntoma fɛfɛɛfɛ bi wɔ mmerɛ a ɔde bi nso abɔ duku na nkurɔfo atwa ne ho ahyia. Barima baako ɛhyɛ ɛkyɛ agyina n’akyi.

Awumayɛfoɔ bi a wɔhyehyɛ mfidie ne akuo bi wɔn adwuma mu reyɛ adwuma wɔ mmerɛ awumani baako gyina ɛhyɛn ho rehyehyɛ na nkaa no nso gyina ne nkyenmu rehwɛ no.

Maame bi ne ne mmammaa mmienu gyina ne fie anim. Ne mmammaa no te kuruwa mmienu bi so wɔ mmerɛ a wɔn maame no gyina wɔn akyi na ɔrehwie nsuo firi kuruwa baako mu regu kuruwa baako tire mu.

Mmaayewa mmeɛnsa bi wɔ abɔntene so redi agorɔ. Abaayewa no mu baako ntuminnante, nti ɔteeee . Dadeɛ nkonnwa mu wɔ mmerɛ a abaayewa baako retu mmirika adi n'akyi.

Maame no gyina asubɔnten bi ho a okita nam wɔ ne nifa ne ne benkum ho a n'ani agye yie pa ara a ntoma nso si n'asene.

Maamefoɔ bi ne wɔn mma te ɛhyɛn kwan bi ho, wɔ mmerɛ a wɔresrɛsrɛ adeɛ. Na papa bi nso te ɛhyɛn pɔnkɔ so retwa mu wɔ wɔn anim.

Adwumayɛfoɔ a ɔhyehyɛ nfidie bi egyina ɛfidie baako a wahyehyɛ ɛwie wɔ wɔn adwuma mu . Baako nso ɛkoto ɛfidie no ho wɔ wɔn ɛnim.

Beaeɛ yi asɛmdibea a mentemehoase bi ɛsi wɔ hɔ ama ntɛkwa ɛsi wɔ mmarima mmienu ntɛm wɔ mmrɛ a adwumayɛfoɔ ne wɔn a ɛbɛn hɔ no bi ɛrepata wɔn.

Akyerɛkyerɛfoɔ mmeɛnsa ne adesuafoɔ nkwadaa bi wɔ sukuudan bi mu. Akyerɛkyerɛfoɔ no mu mmienu te poono ho wɔ mmerɛ a nkwadaa mmienu nso gyina wɔn nkyɛn na wɔrekyerɛ wɔn adeɛ.

Asukuufoɔ mmayewa bi redi agorɔ wɔ dua bi ase wɔ sukuu mu. Wɔn nyinaa ato santene a wɔakyɛ wɔn mu afaafa, na wɔrebɔ ampe.

Maame bi gyina mmarahyɛbedwam rekasa. Kraata da n'anim wɔ mmerɛ nnipadɔm nso te hɔ na wɔretie no.

Nnipadɔm bebree a wɔn werɛ aho pa ara ahyia mu reyɛ ayie wɔ mmerɛ a abaayewa baako ɛresu pa ara te ne papa nan so.

Ɛdɔmkuo bi ahyia wɔ asieɛ wɔ bere a nsuo retɔ. Wɔn nyinaa gyina hɔ a wokita kyiniiɛ na ɔsɔfoɔ no gyina adaka no ho reka asɛm.

Nnipadɔm kuo mmirnu ɛwɔ beaeɛ bi a woyi wɔreyi sene wɔ mmerɛ a wɔn nyinaa te hɔ komm na wɔn nyina rehwɛ sene a ɛrekɔ so no.

Mmaamua bi wɔ abɔnten so beebi redi agorɔ. Wɔde nnua ahyehyɛ hyɛn a mmienu te so na nkaa no so ɛrepia wɔn.

Papa bi ne ne yere ne ne mma mmeɛnsa bi te mpa so wɔ wɔn dan mu, wɔ mmerɛ a papa no kita ne ba barima mu, na maame no nso kita ne mma mmaa mmienu mu.

Nnipakuo kakra bi eɔ beaeɛ bi a woyi sinii wɔ mmerɛ a aberanteɛ bi te ababaawa bi ho wɔ nkonnwa kɔkɔɔ bi so na wɔrehwɛ sinii a ɛrekɔ so no.

Dɔm pii a wɔyɛ mmaa ne mmarima ahyia wɔ adidibea baabi a wɔredidi. Wɔn mu bi te nkonnwa so a wɔkita abɛɛfo afidie de redi dwuma.

Beaeɛ bi yɛ mantam a ɛhɔ yɛ fɛ yie pa ara, wɔ mmerɛ a adan afɛɛfɛɛ ahodoɔ bi sisi hɔ, na ɛhyɛn kwan nso da ntam kama.

Nnipa wɔ mmerahyɛbadwafie bi redi asɛm. Papa baako asɔre rekasa wɔ mmerɛ a baako nso asɔre gyina hɔ de ne nsa atene deɛ ɔrekasa ne so na ɔno nso reyiyi ano.

Maamefoɔ mmienu bi te beaeɛ bi a wɔtɔn aduro wɔ mmrɛ a adutɔnfoɔ no nso ɛte wɔn anim na ɔrekyerɛkyerɛ wɔn kwan a ɔsi ɛfa nnuro no.

Maame bi ne ne mma mmienu retɔn nnubaeɛ wɔ kwan ho. Wɔso apampan a akutuo wɔ mu wɔ mmerɛ a maame bi nso gyina wɔn anim ne wɔrebɔ nkɔmmɔ.

Maame bi koto ne sotɔɔ muretɔn nneɛma. Ɔtɔn nneɛma a wɔde ntoma ahodoɔ anwono ne deɛ wɔde nhwiren nso anwono.

Akasakasa ne mentemehoase bi asɔre wɔ mmarahyɛbadwafie mu wɔ mmerɛ a bammɔfoɔ aba hɔ na wɔrepata ntɔkwa a asi wɔn ntam no.

Adwumayɛfoɔ bi ahyiam wɔ beaeɛ bi a wɔredi dwumadie bi. Wɔrehyehyɛ nnadeɛ ne nnua a adwumayɛfoɔ bɛgyina so de ayɛ adwuma no.

Maame bi aba asopiti wɔ mmerɛ a ɔte akonnwa so wɔ anɛɛse bi anim na wɔrehwɛ no. Anɛɛseni paako gyina n'anim a ɔretwerɛ ne ho nwoma.

Ayie bi rekɔ so wɔ beaeɛ bi a twenebɔfoɔ gyina nkyɛn rebɔ twene, wɔ mmerɛ a mmeranteɛ bi nso akoto na adaka no si wɔn akyi.

Maame bi retwitwi nkyɛnsee wɔ ne muka ase. Ɔretwtwi nkyɛnsee fitaa mu wɔ mmerɛ a meegyina abɔntenso na merekasa yi afidie a ɔrekasa wɔ so.

Akonnwa fitaa bi fɛfɛɛfɛ si asa so wɔ dan bi mu wɔ mmerɛ a ntoma kɛseɛ a ɛyɛ ahaban mono nso gu mu, na nhwiren bi si n'akyi.

Afidifoɔ dwumadiefoɔ bi gyina abɔnten baabi redi dwuma. Wɔde wɔn hyɛn afidie a ɛtu nsuo amena aba wɔ mmera a wɔde retu amena wɔ hɔ.

Basabasayɛ bi asi wɔ mmarahyɛbaguam wɔ bere a papa afa akonnwa na ɔreto de abɔ ne yɔnko baako a ɔde mmirika rekɔ.

Nnipadɔm bebree ahwere wɔn nkwa. Na wɔresie wɔn. Mmarima bi atu nna bebree a wɔbesie awufoɔ no wɔ mu.

Abusuakuo bi tena wɔn fie anim wɔ mmerɛ a ade asa. Wɔyɛ mmarima mpanimfoɔ mmienu, maame baako ne nkwadaa nnum tena wɔn nkyɛn.

Mpanyinfoɔ bi ɛte dwumadibea bi ɛwɔ ɛdɛm mu wɔ mmrɛ a maame bi egyina wɔn anim na ɔretwerɛ wɔn adeɛ. Na nkaeɛ no nyinaa nso ayɛ komm te ɛpono ɛkyi retie no.

Atɔwrɛnkyɛm ɛsi. Egya bi atɔ ɛdan bi mu a ɛrehyi ama dumgyafoɔ ɛde wɔn ɛhyɛn aba a ɔrededum egya no.

Adwumayɛfoɔ mmiɛnsa bi gyina abɔnten bea bi reyɛ adwuma. Wɔyɛ adwumayɛfoɔ a wɔdi mfidie ho ndwuma. Wɔhyɛ wɔn dwuma ntaadeɛ na wɔsan hyɛ bammɔ kyɛ.

Papa bi gyina ne ne pono ho wɔ mmarahyɛbadwafie mu wɔ mmerɛ a ɔrekasa, na nkaeɛ no nso te n'akyi a wɔayɛ komm na wɔretie no.

Mmarima adwumayɛfoɔ mmienu bi gyina wiemhyɛn a ɛfa nnoɔma fi kuro so ɛkɔ kuro foforo so. Wiem hyɛn wei afa nneɛma bebree a wɔreyi afiri mu.

Mmofra maayewa ne mmamuwa bebree ahyia wɔ beaeɛ bi a ɛwɔ dua bi ase rebɔ mpaeɛ. Wɔn, bebree no a akata wɔn ani wɔ mmreɛ a wɔrebɔ mpaeɛ yi.

Nnipadum bebree ahyia wɔ asieɛ wɔ mmerɛ a wɔreyɛ awufosom. Ɔsofo no gyina adaka ne ho rebɔ mpaeɛ wɔ mmerɛ a nkaa ne nso gyina n’akyi na wɔakata wɔn ani.

Maamefoɔ mmiɛnsa bi gyina wɔn fie ɛnim reyɛ adwuma. Wɔn mo mmienu koto nkukuo ho a wɔrehohoro mu kama wɔ mmrɛ a baako nso ɛrepra kamakama.

Ɔpono kɛseɛ bi si dwumadie bea baabi a mfonintwa afidie bi da so wɔ mmerɛ a kɔmputa si nkyɛn, na nwoma nso da wɔn anim.

Atɔwrɛnkyɛm bi ɛsi wɔ mmrɛ a nsu branee bi atɔ ma ɛgyiri ɛwɔ mpɔtam bi wɔ mmrɛ a papa bi turu akwadaa wɔ nɛkyi de nee retwa nsuo no.

Mmayewa bi redi asaw wɔ bedwa bɔ bi ase. Wɔregoro kete wɔ mmrɛ a wɔfira kente ntoma na agudie egu wɔn kɔn mu na ebi ɛnso ɛhyɛ wɔnsa ne wɔnnan.

Borɔdeɛ ampesie gu apɔtɔwewa mu wɔ mmerɛ a paya gu nkyɛn. Na kɔntɔmmire frɔe ka ho. Na nkosua mmienu so gu so.

Maame bi te abɔntene so bea bi renoa aburo. Wahyehyɛ aburo no wɔ apampaa mu si gya so wɔ mmerɛ a ababaawa bi nso te akonnwa so wɔ ne nkyɛn.

Abusuakuo bi te abɔnten redidi. Nkyɛnse si hɔ wɔ mmrɛ a wɛtwa ɛhyia ho redi aduane no wɔm. Abofra ababaawa baako bi ɛniagye paara.

Ɔkyerɛkyerɛni ne nkwadaa bebree te abɔnten bea baabi a wɔresua adeɛ. Ɔkyerɛkyerɛni no atwerɛ nneɛma bebree agu twerɛpono no so wɔ mmerɛ a nkwadaa no nso kuta twerɛpono ketewa retwerɛ wɔ so.

Akyerɛkyerɛfoɔ mmiɛnsa ne nkwadaa bi te abɔnten so beebi resua adeɛ. Ɔkyerɛkyerɛni baako gyina pono n’anim wɔ mmerɛ a nkwadaa no te n’anim wɔ nkonnwa so retie deɛ ɔreka.

Asukuufoɔ bi te sukuudan mu resua adeɛ. Wɔyɛ mmamuwaa ne mmaa a wɔhyɛ asukuu ntaadeɛ fɛfɛɛfɛ. Mmienu te fam wɔ dan no mu.

Mmerantewa ne mmabaawa bi gyina nsutene mu wɔ beaeɛ bi a ɛwo ɛn ɛwɔ bepɔ bi ho. Wɔn nyinaa apagya wɔn nsa de akyerɛ wiem a wɔn ani agye pa ara.